Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe atsi aɖe dzi nɔ dze ɖom hele nukom, kotoku ka ɖewo le hoho, aŋego gbagba aɖe hã le wogbɔ eye wogbɔ medzaa ŋkume o.

Mɔluɖaɖa kple ayiɖaɖa le agbame, koklozi le edzi, makroni le edzi, elã hã le edzi, atadi hã le edzi eye abladzotɔtɔe hã kpe ɖe eŋu.

Dzo aɖe bi amidzraƒe aɖe. Ŋuwo fia keŋ eye xɔ aɖewo hã fia. Ame aɖewo tɔ ɖe ŋu mɔƒome henɔ nu kpɔm. Ŋu aɖewo hã le ŋu mɔƒome henɔ nu kpɔm esime wotsi dzo la vɔ.

Ame aɖewo le mɔ me tso, wotsɔ woƒe bagiwo ɖe asi. Ʋu aɖewo tɔ ɖe amidzeƒe aɖe eye ʋu aɖe si ƒe amadede nye aŋgbamumu hã le afima.